Good day, my people. Today, I wan talk about gladly preparing a meal in agriculture. My people, mek we talk about how agriculture dey help us prepare beta food with joy for Niger for dis our obodo, we get beta soil wey fit give us correct food if we fit sabi use am well Agriculture na the backbone of beta food and if we put hands together, we go enjoy fresh, healthy, affordable meal wey go mek our body strong. From farm to pot, the journey of our food. Na from farm the journey of any food start o. If farmer no plant, you no go fit cook beta food chop. Agriculture give us all the things wey we need for kitchen: rice, beans, yam, tomato, pepper, onion. Even chicken sef. But how person go tek prepare meal gladly if food no dey? Na why we dey support agriculture, so food go plenty. Beta farming, beta food. people are using beta method like: organic farming, irrigation, and curry preservation, good use of laws, no be say put to cost anyhow, e go mek you fit prepare food with joy. Because you no go stress because we go see wetin we wan chop. processing and cooking with joy, as you see for e picture so, the smile on the woman face is undeniable. Other farmers don work, de food go reach market, if you sabi buy fresh food. e go sweet for our body... person wey sabi cook no go struggle if food dey available. whether na jollof rice, pounded yam or egusi soap, e go easy to prepare if the right ingredient full ground.. support agriculture, enjoy meal with happiness mek you no forget say agriculture na life. we use to cut from our land, plant more for backyard. you go reduce hunger and enjoy the meal you prepare. um food full ground, cooking go dey easy and go be joy. Mek we support agriculture o, mek we chop beta.

Good day, my people, today, i wan talk about goat milking and african breakfast. My people, mek we talk about one beta way village people take dey enjoy correct breakfast. Goat milk for many african village especially for naija goat milking na one of the important part of agriculture wey dey give us fresh sweet and healthy milk to start de day. How goat milk take dey help for breakfast, goat milk na natural food wey get plenty benefit de fresh full of nutrinet easy to digest many farmers for village sabi wake up early morning milk the goat and use am drink or mix with local food like pap. goat meat fit sweet the pap well well make e dey creamy and nourishing fura de nunu our northern brothers sabi use fresh goat milk mix with fura de give beta energy for de day. Tea and bread, some people use de tin take make tea take mix with bread expecially for cold morning. Corn milk or yam some elders sabi use warm goat milk wit roasted corn or boiled yam. Why goat milk dey important for agriculture, e dey easy to keep, goat milk no too dey stressful like cow, e no too big e no sabi take space and e e sabi survive village environment e dey quick to multiply goat dey born quick so farmers fit easily get more quick within short time. Good business people wey get goat fit sell fesh meat for market to make money and help community. Healthy life, goat milk dey full of vitamin e fit help children and elders get strong bone and good health make we support our local goat farmers goat milk na treasure wey many villager people neva value well well as you see de woman for the picture so, she and her pikin dey milk de goat so dey chop for de morning na very valuable item for person wey sabi do agriculture. If we support our goat farmers e go make agriculture beta put food for table and give villager weight and natural breakfast every morning so my people make we appreciate our farmers and goat as dem dey give us the energy to start day

Good day, my people. Today, I wan talk about hand shelling palm fruit strength to our culture for Naija. My people, mek we talk about one important work wey dey happen for many village for Naija. That is hand shelling palm fruit. Palm tree na one big blessing wey God give Africa. And the process of removing the palm fruit from the bunch na serious work wey require strength and skills. How hand sharing tek dey work? Palm fruit no dey come out by itself, na people go use hand or small tool tek separate the fruit from the bunch. The process wey dey involve na number one: harvesting. First, they will cut down the ripe palm...palm fruit from the tree. Softning, them go leave the...the fruit mek e boil for some days. Shelling: Just as you see people... the women for the image wey them put bowl of palm palm fruit for the bowl de process wey dey involved be say dem go use knife take remove de palm fruit from the shells processing: after shelling the farm go enter fire or machine to take extract de palm oil wey we go use take cook soup like banga, efo, ekwo or egusi. Why hand shelling palm fruit dey important be say one e dey create job for many people many farmers and women for village dey depend on palm fruit business to make money. Beta palm oil, hand shelling palm fruit dey fresh and e dey produce high quality oil we sweet for food traditional skills our tradition don use this method for many year and e still dey work well support local farmer, if we encourage palm fruit farming e go help local farmers and inprove agriculture for naija make we value farm palm fruit o no be small work to shell palm fruit with hand but na important part of agriculture wey dey bring food and money for plenty family as we dey chop our food make we remeber de people wey de use strength take bring am from farm take reach our pot palm fruit no be small tin o na big business for naija agriculture

harnessing palm karnnel harvest for nigeria agriculture. my pipu mek we talk about one strong business wen don help plennty farmers for niger palm karnnel harvest. for dis our country palm karnnel na serious blessing because e no dey waste from di palm karnnel wen dey give us red oil to di palm karnnel wen dey inside di nut everyting dey useful but to harnes palm karnnel no be small work e need patient, strength and sense. palm karnnel di hidden germs inside palm for two after we don remove di red palm oil from di palm fuit, wetin remain na di strong nut wey den dey call palm karnnel inside di hard shell we get dis small but powerful palmkarnnel wey dey produce palm karnel oil dis oil dey very important for us soap making, and even cooking for some places. but before we fit use am, we go first harnest di palm karnnel properly, di process of harnesting palm karnel harvest gathering di nut after we don extract di red oil, we go pack all di palm nut wen remain and allow dem dry well, if e no dry, e go spoil fast. cracking di nut dis won na di hardest part di shell strong well well so we fit use hand so we fit, use hand crack am with stone.use machine or even trditional mortal and pistle some pipu dey use palm nut cracker machine to mek di work dey easier. seperating di palm karnnel from di shell. after cracking, we go use hand seperat di pam kannel from di broken shell. some villagers get local weeding machin wen de use brain or shaking machine tek seperate am. drying di palm karnel. if we still get small moisture, we go dry am under sun before e go ready for market or for any extraction. extracting palm karnnel oil some farmers dey sell di palm karnnel oil like dat while others go process am to move di palm karnnel oil wen dey inside wen dey very valuable. dat palm karnnel harvest dey important for nigeria economy. nothing waste for palm tree. palm tree e give us everyting weda its is red oil, kan pam karnnel, shell even di empty bunch were we go use as manure or fire wood good business for farmers palm karnnel dey hgh in demand because company dey use am mek soap, cream or even bio-fuel. farmer fit mek beta moni if even harnessing am well if you harness am well. e dey creat jobs for di pipu wen dey crack di nut to di ones wey dey process di oil, plenty pipu dey benefit from di palm karnel business. support such labour agriculture. if we harnest palm karnnel properly, e go reduce waste and improve di economy of many villages. mek we invest in palm karnnel farming. my pipu palm karnnel no be ordinary nut, na big businees wen fit change di life of farmers and rural commuity. if we sabi harnest di palm karnel well, e go bring beta moni, create job and support agriculture for nigeria so mek we put more effort use beta method and continue in di hard work wey we go mek palm karnel harvest a serious source of wealth for our country, agriculture and life thank you.

gud day my pipu today i wan tok about harvest in progres de joy of agriculture fo naija my pipu harvest time na one of de sweetest moments fo ani fama after plenti month of hardwork planting weeding and praying fo good rain de time don finally reach to reap wetin e don sow fo naija agriculture na serious business havest period na de taime wey fama go si de result of dier sweat our own harvest de hapen fo difren cups difren metod rice and millet famas go use sickle or machine cut de sack tri am an remove de grain maize pipu go pluck de maize from de stick remove de hucks and spread de corn mek e dry well de yam and cassava e go involve digging de ground gently mek de tuber no break den dem go wash am store am plantain an banana normally yu go cut de bunch wit cutlas and cari go market or kip fo house groundnut an beans require of putin de plant shakin of san and den drying de pot before opening am why havest taime de important food fo de famili famas go fess kip small fo house befo selling de rest moni making taime e bi lyk pay day fo famas becuz na de taime to sell market an mek profit plenti food fo market haves haves harvest day food go cheap becuz e go plenti fo market joy an celebration som villagers de even de do harvest festival to tank god fo gud farmin season challenge wey famas de face fo harvest taime lack of machine many famas stil de use hand instead of havesta machine mek de work de slow gbagadie if too much rain or sun spoil de crop e fit cause los maket wahala somtimz prize fit drop an famas no fit mek beta moni storage issues if famas no get beta way to kip de crop e go fit spoil or who dem go chop am mek we support awa famas havest taime na big deal fo naija agriculture if government an comuniti fit support famas wit gud tools system an fair market price agriculture go go wel and food go de suplus an havest de progress mek we de support wetin go mek naija food basket full tank yu

good day my pipu today i wan tok about harvesting de last step before enjoyment fo agriculture my pipu mek we tok about harvesting de sweet part of farming wey evri fama de wait fo after all de hardwork of planting an taking care of crop de taime wey famas go gather de food don finally reach for naija havesting na one important step fo agriculture becuz if we no havest well all de sweat dey wey famas put go de in vain how havestin de hapun de way de way wey pesin go havest depend on de type of crop rice and grain fama go cut de rice stack dry am remove de grain frum de husk maize dem go pluck de corn frum de stack remove de husk an dry am well yam an cassava juz as de way e tek bi fo de picture dem go dig de ground brinf de yam or cassava out den clean am an prepare am fo fo market or houz fruit like mango orange or palm frut pipu go use hand or cutlass pluck de frut frum de tree pack dem well an carry go market vegetable leafy green like ugwu and ewedu nor need heavy work na just cut and tie fo bunch why havesting de important no havest no food if fama no havest food no go reach market or our pot mek monie havest taime na wen famas de sell dier crop an mek profit reduce waste if we no havest al de all at de right taime or de crop fit spoil or tief fit cari am support agriculture good havesting method de help fam wok beta so fam go fit plant more next season mek we havest well to havest well we nid to havest at all right taime so food go fresh use good tools den cutlass sickle or havesting machine store de food well so e no nid to spoil tough part befo de crop loose value fo maket in conclusion havesting na de reward fo de famas hadwork if we support agriculture food go plenti an naija go beta tank yu

good day my pipu today i wan tok about havestin an movin fam produce my pipu famas no famin no go complete if yu no fit havest an cari de produce go maket or houz afta al de sweat wey famas don put fo planting an taking care of crop de next big big work na to havest am well an move am safely if we no havest well farm go waste if we no transport well food go spoil befo e go reach de pipu wey nid am movin farm produce de wahala an de solution after havest de next big work na transportation fama de struggle becuz bad road fit mek food waste fo village befo e reach town transport transport monie de high famas no fit cari plenti food go sel de one wey e no solid face food fit quick how we fit improve am beta road government nid to fix road mek famas fit carry go maket easily affordable transport mek dem help famas reduce transportation wahala so food no go cost too much soil an processing if wi get more slot food no go kwik spoil havest wel move wel an enjoy de food if we fit havest awa fam produce well and transport han beta food go dey plenti price use dat one go go down agriculture no be only to plant wi fit wi must fit carry wetin we havest reach de pipu wey go chop am mek we suport awa farmers mek naija agriculture strong ten k yu

good day my pipu today i wan tok about havestin mez my pipu mez na one of de most important food wey we de plant an chop fo naija e no get season wey mez no dey useful weda na fo fresh corn roasted corn pap or even animal feed but bifo mez go enta awa pot hand must touch am fo fam na why havestin mez na strong part of agriculture fo naija how havestin mez de happen wen mez don ripe e de show de sign de leaf go dry an turn brown de mez cub go hard an full if yu press de grain e go strong no be like fwesh corn again if fama no de waste time once e don ripe dem go pluck am dem go use han pull de mez from de stak stack one by one dem go remove de husk if na dry mez dem go pill de cover comot um comot am an dry wel spread am fo sun famas go put maize fo mouth or bare ground mek sun dry am wel befor dem store am fo sell store am well if mez no dry well e fit spoil so dem go put am inside sack or silos fo beta preservation why havestin maize de important food fo everybodi na maize we de use mek pap tuwo corn flakes an even swalow moni fo famas famas fit sell maize fresh or dry e de bring beta income animal feed maize na big food fo poultry an livestock help of local famas if we havest maize well an so wan beta we no go suffer food shortage mek we value our famas havestin maize no be easi work o e require energy an patience but na de backbone of food securiti fo naija as we de chop roasted corn or drink pap mek we remember sey na hand havest am maize faming na big blessing fo naija mek we kontinue to de support agriculture naija tank yu

good day my pipu today i wan tok about havestin potato my pipu mek we tok about how we de havest potato fo naija an why e de important fo agriculture weta na sweet potato or irish potato de process of digging guarding an sewin dem na serious work wey require patience and skills how dey tek de havest potato havestin potato no be anyhow work e get steps wey famas de follow one na em be sey checking if e don mature bifo pesin havest dem go check weta de potato don strong an redi if leaf don begin dry small small e mean sey de tubas don mature underground two digin wit han or hoe famas go use han hoe or small digin tool tek gently remove de potato from de soil if we rush dig am anyhow de potato fit cut or wound an e no go last long fo storage three sorting an cleaning afta havestin dem go separate de big an small one remove any bad one an clean de sand comot four storage fwesh potato no de like too much sun so famas go put dem fo kul place or inside bag to kip dem fresh why potato havest de important fo naija one plenti of food potato na one beta food wen de help fight hunger pipu de use am cook difren tins like porridge fries an even potatoes pounded potatoes two money fo famas if famas havest well de go fit sef fo famas an mek beta moni especially fo place like plateau state wey potatoes famas dey plenti bash to go potato no de tek too much time bifor e mature so e be good investment to small famas healthy food e get plenti nutrient e de give beta energy an even not to expensive like rice or yam mek we support potato famas if we support pipu wey de plant an havest potato food go plenty hunger go reduce and agriculture go go well fo naija so next time wen yu de chop potato chip or potatoe porridge mek we remeber de hadwork wey farmers put to havest am

good adi my pipu today i wan tok about man havestin produce agricultural wok fo naija my pipu mek wi tok about one important kind wey of wok wen mani pipu fo village dey do havesting pam leaf to mek broom fo naija palm tree no bi only fo palm oil and palm kernel e stil de give us broom wey wi dey tek sweep de compound an now even maket square how dem tek de havest pam leaf fo broom de process no bi small wok e require patience an cares e dey happen lik dis cutting de pam front de man go enter fam use machete cut de long dry pam tree frum de pam tree drying dem go spread de leaf fo sun so e no go dry well so e go dry well an becum strong tripping de leaf afta drying dem go use han remove de hard margin frum de leaf na de margin dem go use make broom tying de broom de man go gata de strip pam tie dem well wit broom an de broom go ready fo use why dis wok dey important fo agriculture no waste of pam tree evri tin fo pam tree dey useful frum oil to kernel to leaf job fo rural pipu mani famas especially old men or women dey mek small monie frum meking broom cheap an natural pam broom dey last long an e no dey cost like imported trafic broom support clean environment wit pam tree eri tin go dey neat no dust no wahala support local palm broom makers next tim wen yu buy pam broom rememba sey e com frum sombodi wey use e sweat dey havest try an tie am togeta na agriculture dey mek am possible an de hadwok of local famas wen dey kip awa houz klin pam tree na real blessing teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about maketing afta havest de heartbeat of agriculture fo naija my pipu mek wi tok about wetin dey happen fo maket afta famas don havest dier crop fo naija agriculture no go complete if yu no reach maket becuz na dere famas dey sell dier produce pipu go buy am and de economy go de turn how maket tek bi afta havest once famas don havest na maket e dey go next as early morning don break maket go full wit difren kind of fresh food wen dem wan sell or wen dem go cari and de go cari com frum fam de scene dey always dey de lively fresh crop go de evri where lik tomato pepper onion and at de slim fo de siling potato and fo each and evri corner live stock sellers pipu dey bring goat chicken fish and to sell de place go dey noisy wit animal dey mek noise famas and traders women and men dey arrange dier goods dey shout buy de bargain wit customer truck and wheelbarrow boys plenti young boys go use wheelbarrow cari foodstuff fo pipu while big truck go de offload goods food sellers and cooked food som mamas food de put go de fry akara and dem dey sell roasted corn and hot pap fo trader and customer wey don tire how maketing afta havest dey important communiti vibe maket na place wey pipu dey meet gist and connect and de real life of de village and town mek wi support agriculture and local maket maket afta havest dey show sey agriculture na de bakbone of de kontri if wi support local famas buy fresh produce and encurage agriculture naija go chop beta and economy go grow no food no life mek wi appreciate our famas and traders wey dey mek sure sey food reach awa table teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about meal made up of beans and avocado pear my pipu mek wi tok about one powerful meal wey dey give us energy and good health beans and avocado pear fo naija beans na one comon food wey strong fo bodi and wen yu join am wit avocado pear e go turn to beta nutritious meal wey go mek pipu belle full how beans and avocado pear tek dey wok togeta beans na protein food wen dey help build strong bodi while avocado pear dey supply healthy oil wey go wey good fo heart wen yu combine de two e go balance well fo bodi som ways wey pipu tek dey chop am bi sey beans porridge wit avocado pear beans wen dey cook wit palmoil crayfish and pepper den den dem com serve am wit soft avocado pear fo side na beta combo beans and bread avocado spread instead of butter yu fit mash avocado put fo bread den eat am wit akara or cooked beans rice and beans wit avocado if yu mix rice and beans togeta den add avocado fo side de food go soft fo mouth and give beta energy moi moi wit avocado moi moi de soft and sweet wen yu add avocado join e go balance de meal well why dis meal dey important fo agriculture beans easy to grow fama fit plant beans aniwehere fo naija and e no nid plenti fertilizer avocado full fo village plenti pipu fo naija get avocado tree fo bakyard e go well an e de available fo ani season healthy fo bodi beans dey give protein while avocado dey strong dey give and dey give glowing skin and mek heart strong beta biznez famas wen dey grow beans and avocado fit sell am mek moni frum maket mek wi chop natural food instead of processed food mek wi enjoy de natural meal wen agriculture don bless us wit beans and avocado na combination wen go kip pesin strong help digestion and give beta life beans and avocado no bi small tin na food wen go mek bodi beta teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about men havestin potato strength fo agriculture fo naija my pipu mek wi tok abut de hardwork wey men de do fo fam havestin potato fo naija potato famin na serious bisnez especialli fo place wen get cold whether lik jos or plateau state e bi one important crop wey famas de plant fo food and fo maket how men tek de havest potato potato no bi crop wey dey grow untop of tree or fo long stem lik maize e de hide ungerground so men wen get strength go dig am out de process bi bi lik planting time famas dey plant potato fo cool soil an afta three to four months e go mature digging out men go use hoe cutlass or hand fork tek dig de ground carefully mek dem no wound de potato gathering as dem de dig am dem go gather am pack am inside basket put fo one place sorting big ones go go maket de small ones pipu fit chop or yu replant why potato havest dey important food fo famili potato na sweet an healthy food wen pipu dey use cook fry and roast monie fo famas famas fit sell potatoes fo maket an mek good profit strong wok fo men havestin potato nid strong bodi becuz de digging and carrying no bi small wok support local famas if wi support potato famin food go dey moni go circulate and hunger go reduce mek wi support awa famas potatos no go reach awa pot if men no put energy fo fam as wi de enjoy fries potato or roasted potato mek wi respect de famas wen dey wok hard to bring am frum ground come awa table agriculture na awa life and men wen dey havest potato na heros teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about milling palm oil big wok fo agriculture fo naija my pipu mek wi tok about milling palm oil one strange biznez wen don de help plenti families fo naija palm oil na one of de most important agricultural produce fo african and na dem get plenti pam trees wen dey give us de rich red oil wen wi de use fo food soap cream an even medicine but e no easi to produce palm oil e require plenti wok frum fam to miling step to mill palm oil de process to produce pam oil de involved in difren step one na havestin fess dem go cut de ripe pam bunch frum de tree shelling pipu go use hand or small tools tek remove de palm fruit frum de bunch boiling dem go boil de palm fruit to mek am soft so dat e go easi to press pounding or pressing fo village side dem go use morta or pestle pound am but fo bigger fam dem go use machine press de oil frum de fruit separating oil frum water afta pressing de mixture dey go remove de oil water and shaff dem go allow de oil flow and seperate am frum de water filtering and storing dem go filter de oil well so e go pure befor dem go store am well inside drum or bottle why palm oil biznez dey important big bisnez palm oil na big maket fo naija famas and processors fit mek plenti monie frum am plenti uses e dey important fo food lik banga soup ogbono soup and jelof rice e also de useful fo soap making and even buy fuel create job mani pipu de wok fo palm oil bisnez or famas or mill operators or sellers support local agriculture mek wi support palm oil faming and milling e go help local famas improve agriculture fo naija mek wi support palm oil miling palm oil no bi small tin e de put food fo table and monie fo pocket if wi improve awa miling process use beta machne and reduce waste naija go fit becum one of de biggest producer of oil fo de world palm oil na red gold mek wi value am teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about morning cooking routine agricultural wok fo naija kitchen my pipu morning food na cirious mata fo evri home especialli fo village and town wey agriculture dey supply fresh food befor pesin go stat em dai e must chop beta breakfast wen go give am energy but befor food enta belle de cooking routine na work wen go stat frum de fam how agriculture tek de support morning cooking evritin wen wi de use cook fo morning dey cum frum fam grain and tuber rice dat is rice beans yam meat even one wey de plant and harvest meat and protein goat meat fresh egg or smoked fish frum fam vegetable or spice pepper onion tomato scent leave or palm oil and groundnut oil wi dey fit use de oil wen com frum palm fruit or groundnut oil to take fry or cook morning routine cooking step by step one fetching wata earli morning pesin go go fetch wata frum well stream or borehole picking and washing food if na beans or rice yu go wash am if na yam yu go peel am firewood or stove som pipu go set firewood or chacoal stove while odas go use gas cooking begins depending on de food pesin fit boil yam mek pap buy akara or cook fresh vegetable soup serving de food afta cooking everybody go gather chop de food befor dem go go fam maket or work why morning cooking routine de important e dey preserve culture mani homes dey follow de tradition wen wi de preserve to prepare food e de show sey agriculture dey wok if food full ground morning food no go go stress pesin e dey give energy fo wok beta food go give famas strength to tek wok well for fam e dey bring families together mani families dey gather fo morning food becuz dem befor dem go hustle mek wi support agriculture fo beta morning food if agriculture dey strong morning food go de easi becuz food go dey available so mek wi support local famas plant small fo bakyard and appreciate de wok wen go go inside every morning meal good morning food beta dey ahead teink yu

good dai my pipu todai i wan tok about motherhood pikin dey prepare food agriculture na life fo naija my pipu mek wi tok about one beautiful ting wey dey hapen evri day fo many home fo naija motherhood and pikin dey prepare food dis one no bi juz cooking o na tradition and love and na agriculture dey mek am possible frum fam to kitchen how agriculture help mama cook befor food go reach pot na fam e go start frum if no bi sey famas dey wok hard to plant rice yam beans pepper tomato how mama go tek cook fo house agriculture na de foundation wey mek sure sey mama no go struggle befor she feed her famili wen morning reach yu go si mama wit her small pikin fo kitchen she dey wash rice wey fama plant she dey blend pepper wen come frum de fam she dey turn soup wit beta pam oil wen dem extract frum palm fruit she dey cut vegetable wen dem havest frum fresh fam dey pikin go dey look dey learn de process becuz na so tradition tek dey pass frum one generation to de anoda why agriculture dey important fo mama food fo famili if fama no dey mama no go fit get food fo ha pikin biznez opportunity som mothers dey fam their own food cuz small fam or get small fam fo bakyard healthy living fresh fam food dey beta pass processed food e dey give pikin strong bones and good health cultural heritage cooking wit fresh fam produce na tradition wen dey dey use for awa land since mek wi support agriculture fo beta future if wi wan mek mek awa mama continue to dey cook beta food wit joy mek wi support agriculture mek wi encourage bakyard faming support local famin and chop fresh food mama cooking fo ha pikin na love but na agriculture mek am easy agriculture na life na culture na de future teink yu

good day my pipu today i wan tok about natural pond rearing of catfish naija agriculture ways to better biznes so mek wi tok about one correct way wey plenti famas fo naija tek dey mek moni and put beta fud fo table natural pond rearing of catfish fo mani villages pipu dey use natural pond rearing fish instead of building concrete or plastic pond e cheap e natural and e dey work wel how natural pond rearing of catfish dey wok natural pond na wata bodi wey de for na fo nature lik small rivers or small fam land de rain wey rain or underground wata de fill famas de use am fo fam fish faming becuz e get beta environment fo catfish growth de process bi lik dis pond selection famas go choose natural wata and area wen deep and get enough space fo fish to grow stocking dem go buy small catfish dat is fingerling and juvenile put am inside de pond feeding fish de chop natural food wen dey de pond lik insect small plant and worm but famas go stil add extra feed to mek dem grow fast pond management famas go clear de pond control water level and mek sure sey fish no sink havestin afta 4 to 6 months dem go cari de fish de catfish go don big dem go catch dem an dem go sell dem fo maket or use am cook beta pepper soup why natural pond rearing of catfish mek sense low cost famas no nid to buy concrete or cement tank natural wata dey do am healthy fish becuz de pond dey natural de fish dey grow well without too much chemical plenti maket cat fish bisnez de boom fo naija pipu de always nid am fo pepper soup babecue and home cooking good fo environment e dey help de ecosystem balance beccuz de fish go chop and grow lik e dey fo nature mek wi support fam fish faming mek wi support pipu wey de rear catfish fo natural pond wi go enjoy fresh fish help local famas mek monie and grow agricultural and agriculture fo naija next time wi chop catfish juz rememba sey one fama don put hardwok to mek de fish grow well teink yu

good dai my pipu today i wan tok about palm fruit and tree naija growth for agriculture my pipu mek wi tok about one of de biggest blessing wen God give Africa especiali naija um palm tree and fruit fo mani villages palm tree na life na food na biznez and e no bi jus ordinary tree e give us plenti tins wen de help for agriculture and economy palm tree de tree of mani benefits palm tree no de waste at all evri part of de tree get use palm fruit na frum here wi de get palm oil wen wi de use tek cook beta soup lik banga soup efo and stew palm kernel de seed inside de fruit dey give us palm kernel oil wey everybodi dey use tek make cream soap and mani tins palm front pipu dey use am tek mek roofing houz mek broom and even fence fo farm palm wine if dem tap de tree e go give us fresh palm wine wen de sweet and natural palm kernel shell and fibre e fit serve as firewood fo cooking why palm tree dey important fo agriculture one cash crop palm oil na one of de biggest agricultural produce wen naija dey export go oda kontri job opportunitis famas palm oil producers and fam sellers dey mek monie frum palm fruit no waste evri part of de tree get economic value food fo sale palm tree fit grow wel fo difrent soil e no nid too mani fertilizer like oda crop palm fruit processing frum fam to kitchen de journey of fam produce starts frum de fam go enta local mill or factory wen dey go one boil de fruit mek e soft press am wel to extract de palm oil seperate de palm kernel frum anoda oil processin store de oil to kip or to sell fo maket mek wi support palm famin palm trees don dey bless us fo generations now and e still de give us po ten tial fo naija agriculture if govment and young famas fit invest wel palm oil business go go chop go increase and produce plenti food fo table palm tree no be ordinary tree na treasure wey fit mek naija agriculture strong teink yu

good dai my pipu today i wan tok about palm kernel sustainable agriculture fo naija although mek wi tok about one big blessing wey dey fo agriculture palm kernel sustainable famin fo naija palm tree no bi onli fo palm oil de seed inside palm kernel stil get plenti use if wi sabi manage am wel e go give us beta moni help de environment and support our famas um wetin bi palm kernel sustainable agriculture e min sey wi go fam and use palm kernel in a way wen go benefit us dey but e no go spoil de land or waste de resources wen awa pikin go nid tomorow na to plant harvest use de palm kernel in a way wey go mek sense fo long term how palm kernel dey important one e dey create job e dey create job e de create job two natural fertilizer three animal feed four oil production how wi fit mek palm kernel famin sustainable no cut down palm tree anihow mek wi no nid to waste de tree instead wi fit replant dem so de land no go spoil use evritin produce frum palm kernel suppose de oil cake shell get uses process wit beta technology if wi use modern method e go reduce waste and increase profit fo farmin encourage local famas govment and private company fit help famas wit beta seedling and tools palm kernel na future fo naija agriculture if wi manage palm kernel farmin wel e go mek beta monie create job protect de environment sustainable agriculture no bi onli about todai na about mekin sure sey awa children no go still si de bless go still si de blessing of palm kernel tomorrow palm kernel wok no bi small tin but if wi do am wel de future go bright fo naija teink yu

good dai my pipu today i tok about palm oil processing a rare gold of agric of nigerian agriculture my pipu mek wi tok about palm oil processing one important part of agriculture wen dey put food for table and monie fo pocket fo many nigerians palm oil no bi jus ordinary oil e bi red gold bicuz e de useful fo cooking soap making and even industry wok na why palm oil bizness de strong fo nigerian villages and town how dem tek dey process palm oil palm oil de cum from palm fruit but bicuz wi fit get de fine red oil wen wi de use cook e must pass tru difren process havestin famas go fess cut ripe palm fruit bunch frum de tree shelling dem go use hand or small tool seprate de palm fruit frum de bunch boilin de frut go enta pot or hot wata mek e soft pounding and crushing dem go use mortar or machine tek press am pressing dem go squeeze am mek sure to bring de red oil cum out settling and puryfying afta pressing dem go leave de oil fo somtim so de dirti go settle sorting and sellin de clean part go enta rubber or bottle readi to sell or use why palm oil processing dey important fo naija beta food monie biznes plenti of job local and international maket health benefits mek wi support palm oil famin and processing palm oil biznes fit help improve agriculture fo nigeria if wi do am wel if govment and private investors support palm oil famas and beta wit beta machine nigeria go produce more and sell fo international maket palm oil na treasure wey wi suppose value e de put food fo house monie fo pocket and work fo pipu teink yu

palm processing my pipu today we wan talk about wetin dey very important for naija agriculture farm processing palm tree na one big blessing wen God give us to ease awa bordom. di process to turn di palm fruit into useful product na strong work wey plenti pipu dey do for villages and town e nor just stop for only palm oil e get plenty other things for wey we fit get for di pam tree. how palm processing dey start, palm processing no be one day job get different steps wey go mek di palm fruit turn to wetin we go use for kitchen and market mek i break am down first you go harvest di palm fruit, first thing na to cut di palm bunch wen don ripe for di tree. farmers go either use cutlass or long stick wit knife tek cut am down as den don harvest am, we go go di next step two sof ten ing di palm fruit. di next step na to put di palm fruit for inside bunch or water um and pot for under for fire so dat di palm fruit fit soft. dis process na to help di to seperate di palm bunch frum di palm oil and to mek di oil easily come out three pounding and crushing di palm fruit after sof ten ing di next step na to crush or pound di palm fruit. fo villages dem fit use mortal or pestol or big stone press am well nowadays pipu dey use machine wen fit crush di fruit quickly boiling and extracting di palm oil afta crushing dem go put di mash fo big pot or drum add small water den boil am well well as e dey boil d red palm oil go begin to float on top dem go gently scop di oil and put am for container na dis oil we dey use tek cook beta soup like banga and egusi or ogbono soup. making palm or oda palm oil product, palm oil processing no just stop for palm oil, palm trees in some palm tree we fit get things like palm kernel oil, palm wine broom and basket and animal feed why palm processing dey important fo naija, e dey create job fo famas e de put food fo awa table e dey support de economy becus we fit export palm oil to oda kontri e de promote local biznes becos small scale famas make monie frum fam produce my pipu palm processing no be small ting e don help many famas fo d nation as we continue to dey support agriculture we go we go fit improve di way wey we de process palm produce mek we use beta method and mak sure say our produce na high quality palm tree no dey waste everytin frum am dey useful so mek we continue to dey support farm work farm farming and processing becus e dey put food fo awa table and moni for our pocket agriculture na di way forward teink yu

today i wan tok about peeling cassava my pipu mek wi tok about one strong wok wey mani famas and maket woman dey do evriday peeling cassava cassava na one of de most important crop fo naija becuz e dey turn into mani fud wen wi dey chop like garri fufu tapioka starch abacha african salad and even bread but befor all dis sweet fud go reach awa table pesin must fess peel de cassava how dem tek dey peel de cassava peeling cassava no bi smal wok o e require strength and patience de process bi like dis havestin washing peeling processing why peeling cassava dey important fo agriculture na first step to agriculture processing if pesin no peel casaava e no go fit turn into fud beta quanlity fud wen wi peel cassaava e go remove de dat is an mek de process chop fo mani pipu plenti women and youth de mek moni frum peeling casaava especiali fo garri biznes support local famas if wi support cassava famin e go help naija fud industry grow hard wok beta fud cassava peelig na wok wen de support thousand of family and without am garri and fufu no go reach awa pot next time wi de enjoy eba starch or fufu or tapioka wit banga soup or anitin mek wi remeba sey de hardwok wey de famas don put into de cassava peeling and maket woman don put into de sellin too cassava na life mek wi support agriculture ten k yu

um today i wan tok about picture habit and significance of healthy naija breakfast agriculture dey feed us my pipu mek wi tok about de kin healthy breakfast wen naija pipu de chop evri morning all ten ks to agriculture na agriculture dey give us de food wen dey awa table confam to plate if yu check beta picture fo nigeria fo naija breakfast yu go si sey na wetin wi plant grow and havest wi dey chop fo more healthy naija brekfast agriculture connection pap dats akamu and agidi wit moi moi or akara boiled yam or sweet potato who dem no know tea and breakfast wit butter an egg groundnut with roasted plantain bole or corn wit agidi rice and stew or vegetable like de one wey dey dere spaggheti and indomie and egg and egg and bole why naija breakfast dey important fo agriculture e dey show sey agriculture dey wok if famas no dey wi no go si food chop fo mornin e dey give famas wok plenti pipu dey mek moni frum famin fud wi dey chop for breakfast e cheap am al de fam fam fresh fud dey give de bodi de correct energi to start de day e dey suport local famas if pipu buy fud frum famas e dey help improve agriculture fo naija mek wi appreciate awa famas ani tim yu si picture of naija breakfast jus know sey de fud start frum fam befor e reach yur plate agriculture na de backbone of wetin wi de chop so mek wi support am wel wel ten k yu

Plantain for sales di goal of naija agriculture. My pipu mek we talk about one beta food wen dey everywher fo naija. Plantain na one of di strong pillars of agriculture because e dey grow well for our soil, e get market value and e sweet for belle. If pesin enter my village or town, e must see plantain for sale weda for road side, market or even farm gate. How plantain dey important for agriculture Plantain na food wen de ever dey wen dey neva dey out of season farmers dey plant am, e dey grow strong and di bunch dey big well well. E no need too much fertilizer like some other crop and e dey survive for different kind of soil. If rain fall, e go grow well, if dry season come e go still try. Di important thing wey dey plantain business na be say e easy to grow dat mean na low main ten ance crop wey nor too need chemical or plenti stress. E dey easy to sell, weda ripe or unripe, pipu dey rush am to sell. E get plant use, e fit turn to differnt food roasted bole, fried dodo, boiled poubded or even processed like plantain flour, na moni making business farmers dey harvest and sell am quick. E nor need to wait long time like yam or cassava. How plantain tek dey move from farm to market, wen farmers don harvest plantain, dey go tie am for bunch or cut am into small sizes, some pipu go carry am go market direct while others go supply traders wen go resell am for town aytime you go see farmers for road side or market wen dey sell fresh plantain and some go dey try dodo or roast bole for customer wey won wait. Di business dey move well well. One of di things wen dey inside there be sey, e get high market value. As food price dey increase, plantain still dey sell well bcus we get many buyers. Easy to transport, pipu fit load am for wheel barrow, keke or motor or carry am for head go market every day de dey chop am frum rich man to poor man. Everybody sabi plantain weda e be small pikin or big pesin. How we take fit support plantain farmers If we mek agriculture strong for naija, we gat support farm farmers by encouraging dem to plant more and use beta farming method, creating market place wen go mek um pipu easily buy am and sell am. Adding value to di market by seling plantain like processed flours and chips. Plantain no be just food, na goods for agriculture because e dey give farmers moni, e dey give traders business and e dey give everybody beta food. Next time we see plantain for sales, mek we remember sey na di hand work of Nigeria farmers wey dey chop, mek we support agriculture mek plantain business dey grow.

Post harvest sorting how we tek dey arrange food for beta agriculture for nija. My pipu mek we talk about something wey dey very important for agriculture for many pipu nor dey reason am well? Post harvest sorting, after farmers don work hard, plant water and harvest crop, di next na to separate di good ones from di bad wans before di thing go go market.wetin be post harvest sorting? postharvest sorting na di process wen farmers and market pipu dey use tek check, select and arrange food after de don harvest am. E dey mek e dey help mek sure sey only beta and fresh wan reach market while di bad wans go either be use for anoda prpose of dispose. How di sorting dey happen? After harvest, farmers and market woman go gather di crop and begin separate dem base on one sizes, big yam dey wan side, small yam dey wan side. Big tomatoe dey different side, small wan dey different side. Colour, ripe plantain go separate from unripe one, fresh pepper go the different from the spoilt one texture and shape, soft fruit like mango, orang and avocado wen de don dey overripe no go dey mix with di strong fresh wan. Quality, any crop wen dey? insect don bite am or don get problem go say aside shey e no go spoil di fresh wan while post harvest sorting dey important one e go reduce waste, if we sort food well, e no go waste too much because we go separate di wan wen we fit use immediately. Beta market value wen fruit dey clean and well arranged, buyers go rush am and farmers go get beta moni.. Healthy food sorting help us mek we dey eat beta fresh and clean food. Preservation good sorting dey help with last longer because bad wan nor go affect di fresh wans. Increase export and import business. Pipu fit sort well ninja farmers fit sell their fruit go anoda country and mek more moni. Wetin we fit do to improve post harvest sorting?. one farmers and traders go need to learn di best way to sort their crop after to mek food nor waste. Government and cultural group go provide beta tools to help sorting faster and easier. Pipu wen dey buy from farmer suppose check wetin den buy so dat de no go carry rot ten food go house. If we fit improve sortin we go fot increase food production and reduce hunger for Naija. Sorting food after harvest no be small work but e get e dey help farmers traders and consumer enjoy better agriculture. As we dey chop food make we appreciate the people wer the make sure say only the best the reach our table make we support better sorting make naija agriculture grow. Thank you

Rolling dough from farm to table for naija agriculture. My pipu mek we talk about important process wey dey happen for many kitchen across naija rolling dough. E be like small thing but if we look am well, you go see sey agriculture dey inside di mata. Without agriculture, we no go get wetin we go use making dough in di first place. Where dough dey start from. Before pesin fit roll dough, di ingredient wen you go use first make the dough come from di farm. Agriculture na di back bone of dough making because flour wey we dey use come from wheat, maize, or cassava wer farmers the plant. Water wen we dey use make the flour dey come from di soil di rain wen natural pipu wen nature provide. Oil and butter wen we dey fit use dey come from palm fruit or groundnut wen farmers dey grow. Egg or meat fit join for the mix and dem come from di poultry and di farm. Without all dis agriculture product, pesin no fit even think of rolling dough talkless of making bread, chin chin, meat pie or poff poff. Di process of making dough one na mixing. First you go mix di floor with water and other ingredients together for bowl, two na nodding, you go use hand press di dough well well mek e soft and stregthy. Three na rising. Sometimes we go leave di dough small mek e rise especially if we won use yeast. Four na rolling na here di main work start you go use rolling pin or handle tek press or flat ten di dough as pesin dey roll di dough, e dey shape am into wetin e want weda na bread, meatpie chinchin or even small chops. Why rolling dough dey important for agriculture? E dey link farm to food, wetin we dey eat no be just no dey just appear for market e dey start from farm, e dey create job, farmers wen plant wheat, maize, cassava or even palm fruit dey benefit from food industry, e dey promote local business, bakers, caterers or road side snacks dealers dey use dough making mek moni dey support hand made food. Wen pipu for naija dey roll dough for house to prepare fresh food instead of buying processed ones, naija agriculture dey feed us. As we dey enjoy our bread, chin chin or poff poff mek we no forget sey e dey start from agriculture, mek we support our farmers so food go continue dey awa table. Agriculture na di real back bone of wetin we dey chop so next time wen you see pesin dey role dough just know sey di work start from farm before e reach kitchen mek we appreciate di journey thank you.

Seedlings the beginning of beta farming for Naija my pipu mek we talk about wan important thing wen mek agriculture strong for naija seedlings. If we wan get beta harvest, we go start from the seed wen den plant for village, town and even city agriculture no fit grow if we no get correct seedlings wen go germinate well and produce beta crops. Wetin be seedlings? Seddlings na di small small plant wen farmers dey grow from seed before den transport dem go big farm. Instead mek pesin just throw away seed for grond anyhow e go beta mek dem first grow am small for nusery so e go strong before e go go farm na di way wen we dey fit take get strong and healthy crops. Why seedling dey important for agriculture? E mek plant strong. If farmers use correct seedlings, di crop go strong well and e go resist disease. Two, beta harvest. Good seedling the bring big beta harvest wen go give beta food and moni. Three, E dey safe time and effort. instead mek farmers just plant seed wen dem no dey sure e beta to use strong seedling germinate quick. Four e dey help to business, any farmers dey grow seedling sell to other pipu e be like business wen fit give beta moni. Five e dey improve food security, wen we plant beta seedlings, food go plenty for farm, hungry go reduce and pipu go fit chop well. Different kind of seedling for naija agriculture we get maize seedling, tomatoe seedling, plantain and banana suckers, vegetable seedlings, palm oil and cocoa seedings. Plantain seedling e fit dey grow quick na why pipu like am well well.? Tomatoe seedling, if e strong, e go produce plenty fresh tomatoe wen go reduce price of am for market. Plantain and banana suckers, farmers dey use correct suckers take grow plantain wen sweat. Vegetable seedlings things like ugwu, ewedu den need correct care for nursery before de go enter farm. Palm oil and cocao seedlings na di foundation of beta agriculture wen fit bring plenty moni for farmers hand. How farmers ft get beta seedlings? Wan na to buy from trusted agric center. Mek farmers buy from govennment approve or research centers wer the give strong seedlings. Two na to prepare nursery well. Di way farmrs dey plant dis seedlings go affect the growth. e need good soil and water. Three na to use hybrid and disease free seedling go help reduce farm wahala and mek harvest plenty. If we serioius about making agriculture strong for naija, we must focus on good seedlings. No be all seed were the sell for market good. So farmers need to choose well. If we plant di right seedlings, we go chop beta food tomorrow. Mek we plant well so dat we go fit harvest beta.

Seedling layout how to arrange plant for beta harvest for naija. My pipu mek we tak about wan important mata for agriculture. seedling latout. E get as pesin go arrange e young plant for farm or garden, e go mek dem grow well well give beta harvest and reduce wahala for farmers. If you plant anyhow, problem fit dey but if you sabi your farm go florish. Wetin be seedling layout? Seedling layout na di way wey farmers dey arrange young plant for farm wey den go get space, lighting and nutrient to grow well. If you just scatter di plant anyhow, some go just block other from getting sun, some go block from water and some no go fit grow well. Different ways to arrange seedlings, we get row planting. Dis wan mean sey we go plant a straight line e dey good for crops like maize, rice and vegetable. E mek easy to weed di frm and apply fertilizer. Two e get bed planting dis wan na wen farmers win soil small and plant ontop di bed. E dey good crop like tomatoe, pepper, and vegetable because e dey help prevent drainage and give enough nutrients. Three na spacing method. No be just de plant, you need to give beta spacing between a seedling. If you plant dem too close e fit cause disease or mek di crop nor grow well. Four na maize cropping. Some farmers sabi plant two or more crop together like maize and beans or cassava and melon. Dis method dey help reduce pest and mek sure e beta. Why seedling layout dey important? Beta growth. Wen plant get enough space den go go strong and healthy, good harvest if di seedling layout dey correct, e go give beta farm yield. easy to maintain. Good arrangement go mek am easy to weed, water and apply manure. disease control wen plant nor dey too close, disease no go easily spread too fast. Mek we support good farming practice. For naija agriculture to grow, mek we encourage farmers to use beta seedling layout. If we plant well, e go give us good food, good moni for pocket, nourish di country and help our country move forward. Agriculture na life and if we arrange di farm well, di harvest go plenty. Thank you

Semovita mill processing from farm to table for naija agriculture. My pipu mek we talk about semovita, di fine swallow wey many naija pipu dey enjoy for their meal. E dey smooth, e dey easy to prepare and e dey go well for soup like egusi, ogbono and vegetable soup. But before semovita reach our plate, e pass through serious agriculture and processing work wen many pipu nor sabi. How de tek dey prepare semovita? Semovita na product of semolina. Wen dem dey get from wheat. Na step by step process. One Step one planting and harvesting wheat. Everything start from agriculture farmers dey plant wheat for big farm land mostly for northern nigeria wen wheat den grow well after some month wen di wheat don mature, den go harvest am. Step two peeling and grinding, di harvest go pass through machine wen go clean am well remove sand and dirty after dat dem go grind di wheat to get fine semolina grain. Step three processing di semovita. Di semolina grain when dem get go pass through anoda machine wen go refne am and turn am into fine powder wen we go call semovita. E dey yellowish or whitish depending on di type of wheat. Step four. Packaging and market supply di final semovita wen de don process go enter bag or sachet den de go distribute am go different market for nigeria pipu go fit buy am for shop, super market and local market. Why semovita dey important for naija agriculture e dey create job. farmers, factory workers, market sellers dey mek moni from semovita production. Dey healthy. Semovita dey give bodi energy because e carbonhydrate and fibre wer dey good for digestion. E easy to prepare just add hot water turn am well and semovita don ready to chop. E support local farming. If we dey grow more wheat for naija we no go depend on imported ones. Mek next time you chop semovita wit correct soup mek you remember sey e no just land for your plate na serious work of farmers and factory na mek am possible. Agriculture na di back bone for beta food for Nigeria and semovita na wan good example. Mek we support agriculture, chop beta food and live healthy thank you.

Serving local delicacy to friends and culture and community enjoyment for naija. My pipu mek we talk about something wey sweet for bodi how agriculture still dey help prepare and serve beta local delicacy give our friends and community. For naija food no just something to chop e dey bring pipu together e dey make strong bond and e de remind all sey we be one family. Um dis picture wan fine village setting breeze the blow well well sun don calm down small and everybody don gather for wan place dey wait for dat beta food wen go land for the table. As e be na agriculture na in mek all dis enjoyment possible because if food no dey, gathering no go sweet. From farm to pot na agriculture dey mek am possible. Every local farmers wen we dey enjoy every local food wer we de enjoy start from di farm. Think about am na? if we serve am some of una some di fresh catfish come from di river, di yam wen go chicken di soup come from farm and di otazi leave wen go give am dat correct taste na from di bush. If we dey prepare tuwo and mill cooker na millet and sougour wen awa farmers grow give us di tuwo and di kuka leave na from awa local agriculture. Even if na jollof rice wer go loud pass, di fresh tomato pepper and onions wen mek am sweet na from farm dem come. Agriculture na di member wen de mek sure sey local delicacy dey rich fresh and available for people. The serving of agriculture food for community gathering. Our culture. food dey carry plenty meaning, if pesin invite you come chop, e mean sey dem like you. If di food sweet, everybody go dey praise you and if di food plenty, di joy go spread. Wen di food don ready, e go e go dey serve with love others go first chop pikin go dey run around dey collect their own and di young boys and girls dey enjoy di company of eachother as de dey break meat inside soup. Laughter go full everywhere and di spirit of togetherness go strong. For place like igbo land, yoruba land and hausa community every local food dey happen for wedding naming ceremony festival and even small get together for compound. Agriculture get connect things through food agriculture dey connect place through food na di hard work of our farmers de mek all dis joy possible. Without dem, no party food, no roasted plantain, groundnut, no kwombi no maso and suya na why we dey support agriculture so food go dey available, affordable and fresh for every occasion. So my pipu mek we chop, mek we celebrate and mek we remember sey na d farmers dey put food for our table. Na who get food na im dey host pipu well thank you.

Serving family beta food. My pipu mek we talk about di important of serving our family bata food and how culture tek dey mek am possible for naija. For every home food na di center of happiness wen beta food dey table, di family go strong, children go grow well well everybody go get enegy to do work. But wen di food dey come from? na agriculture. For naija we get plenty natural resources wen God give us our land dey fertile, we get good weather and we get farmers wen sabi work well. On di farm to di market to di kitchen na agriculture dey supply everything we need to serve good food. How e how agriculture tek dey help us cook beta food. One, fresh and healthy ingredient. if we get good farmer wen dey plant fresh vegetable like ugwu, water leaf, okro and tomatoes, e go mek our food dey nutritious meat, fish, beef, egg, all na from agriculture. If farm work no dey, food no go dey. Affordable food na number two. If we support agriculture, food go cheap. Imagine sey we no get enough farmers to plant rice wetin go kon happen rice go cost now but if many pipu plant food go full market price of rice go reduce. Dis wan go mek mama and papa buy enough food to cook for di family. Three, Food preservation and storage, agriculture no be only to plant, e dey involve in how to keep food. If you sabi preserve yam, cassava and grain well we no go even suffer hunger for dry season, palm oil, groundnut oil and even dry fish, na way wer agriculture dey keep food for long time. Cooking with joy, nothing sweet pass wen food plenty for house wen mama and papa cook beta egusi soup with correct swallow or jollof rice wen get plenty ingredient, di whole family go happy. But if food no dey, na problem we go face everywhere. Mek we support agriculture with beta family living. If we won continue dey serve good food for house, mek we encourage agriculture if you fit try plant small vegetable for backyard. Buy farm, buy food for local farmers and support government policy we go help farmer. Na wen food full ground family go happy children go grow well and everybody go get energy to do work. Agriculture na life and beta food na our right. thank you.

Beta business and healthy food. Good day my pipu today I won talk about wan bate part of agriculture snailry. Yes snail farming na wan big opportunity wen fit give us moni nd beta agriculture. Wetin be snary? Snary na di art of raring snail, for food and business snail no be just ordinary bush meat, e rich for protein wen get plnty health benefit. If pesin sabi do snail farming well, e fit turn am to business wen go put food for table. Why snail farming mek sense for Nigeria. Snail nor too cost and yu nor need big moni start am, just small space, correct environment and good feding go mek you snail grow well. E bring beta profit, snail dey sell well for local market and even abroad. Many hotel, restaurant and food company dey find snail because e be special delicacy. E get plenty health benefit, snail meat dey soft and e nor get cholesterol and e dey good for heart, children and even elders. E easy to maintain unlike goat, chicken, snail nor to like stress, e nor need vaccine or plenty wahala before e fit grow. How pesin fit start snairy? Find beta land, us correct housing, you fit use small snail pen with good net and soil wey get moist, use all dis snail no be all snail fit grow fast, choose di big wan wen sabi grow big and produce fast, give dem good food, snail like paw paw, plantain leave, watr melon leave, and some fruit, go mek dem grow well, protect dem well, avoid too much soil and keeo dem from predetor like rat and ant. Di business side of snail, no business dey profitable because demand dey increase every day pipu fit rare dem well, you fit sell am for local market, restaurant and hotel, super market and even export am go other country. Snail farming na silent moni business wey pipu neva too rush enter if you fit embrace am, e go reduce hunger, bring employment on both agriculture for Nigeria, so my pipu nor look down on dis small but powerful animal, start snail farming today and e go change your life thank you.